Mu makomine mashasha hariho ibibanza vyinshi bitararonka abantu babigura biri iruhande y'abubatse amazu ivyo bibanza biba bizimbutse, kandi biboneka iyo ubishatse bisaba kubaza.

Muri ikino gihe amasoko menshi ntarimwo ibivu atatishijwe n'amabuye aconze neza kugira ngo wushizeho ikintu hasi nk'akarorero imboga zirengarenga nti zishobore kujako imisenyi canke ibivu.

Imyumbati ni igiterwa abantu bakunda gutera cane, kubera kigwira kandi gitanga imbuto nyinshi. Urashobora kurya imyumbati, yoyo yerera mu kuzimu, canke ugafungura amababi yayo nk'isombe ukabanza kuyasekura, vyose birakunda.

Mu bigwati bishasha hari haje abubatsi bahubatse baje n'imiduga baje kuraba abantu bahaba baguze ayo mazu kugira babazeko amazu ameze neza ata kibazo afise nko kuva iyo imvura iguye canke ikindi.

Igitegwa c'umuceri ni igitegwa gikenera amazi menshi cane ntushobora kugitera ahariho hose niyo mpamvu babitera ahantu haba hari ibigomero vy' amazi nko mu nzuzi canke ahantu amazi aba agomeye.

Muri kino gihe vyaroroshe amasuka barimisha siyo babagarisha, isuka barimisha iba ari nini mugabo isuka babagarisha kaba ari agasuka gatoyi niyo bateye ibintu bisaba yuko babagara ako gasuka niko baca bakoresha nk'akarorero mu bijumbu.

Mu ntara zo hagati mu gihugu hari ahantu hatagira amabarabara y'ikaburimbi, baciye bahaca amabarabara abanya gihugu mugukuraho ivyatsi bihari hama munkengero yaho bashiraho imikobeko kugira ngo amazi abaye menshi aronke aho agarukira niyo mpamvu bagize n'ibiraro vy'ibiti bimeze nk'imbaho.

Ingona iyo ziciye kunkengera y'uruzi canke y'ikiyaga hari ivyatsi, kenshi ziraduza umutwe ukabona amatwi yazo n'umutwe wayo n'amaso, hamwe n'umugongo, ivyo bishika iyo ziriko zirarisha ubwo bwatsi aho hantu.

Kunkengera z'ikiyaga utarashika mu kiyaga neza hagati urashobora kubona ibiti biteyemwo vyameze canke ahantu nyene hari ivyatsi mugabo utoshobora gutambuka ngo ushikeyo mugabo amazi ntaba ashika kure ushobora kuhagenda.

Inka zikirundi canecane hantu hita mu mugamba ninka zisa neza cane wo kwibaza ngo zavyawe n'inka imwe mu gaboni ko zose ziba zimeze zifise amahembe meza cane maremare afise urugero nku gisabo igisabo ni co bakamiramwo amata.

Mu gihugu hagati abantu badafise uburyo bukwiye bwo kubaka impangu n'amabuye canke n'umusenyi, barakoresha uruzitiro rwabo n'igiti citwa iminyari, iminyari n'igiti kimeze neza kigira urugo neza wokwibaza ngo n'ibiti.

Igitegwa c'amashu ni bimwe mubitegwa vy'imboga bifasha mu mubiri w' umuntu harimwo ku maso kandi ico gitegwa kiratewe cane mu gihugu c'Uburundi kandi kirera ku bwinshi kubera umwavu mwiza bagiha.

Imbata ni kimwe mu bitungwa bitoroshe gutunga kubera bigira umwanda mwinshi cane, kandi bisaba gufungura indya nyinshi cane. Imbata iyo uzitunze, ntushobora kuzitunga udafise amazi menshi mu rugo, aho uba.

Abantu badandaza amakara nabo nyene barafise igipimo bakoresha nkuko abandi bantu bose bakoresha iminzane, bo umunzane wabo n'utudobo bateguye bivanye n'amafaranga umuntu ashaka kugura amakara afise.

Mu mirima kugira ngo ntitwarwe n'amazi hariho imirongo bahaca n'amasuka iyo mirongo bayica hagati y'umurima n'uwundi bayita imikobeko ni ukugira ngo amazi abaye menshi mu murima ashobore kuzaramanukira muri iyo mikobeko.

Ikibanza kiri nyuma y'amazu y'amahoteri mu ntara yamuyinga ni co kibanza kiriko kiragurwa ico kibanza bariko bakironderera umukiriya akigura, kubera bashaka umuntu azokwubaka amazu ashaka gusa n'amazu ahari.

Mukiyaga ca tanganyika hasigaye har'ubwoko bwinshi bw'amafi n'imikeke n'ayandi ataramenyekana amazina yayo mugabo ubonako ari manini atoshobora kuba angana n'imikeke, n'ayandi ari maremare cane.

Ubu mu mpangu nyinshi abantu bafise ibibanza binini mu mpangu zabo ntibakihatatisha amabuye canke umusenyi ahubwo basigaye bahashira ivyatsi bikaba bisa neza bagateramwo n'amashurwe ugasanga nahantu hasa neza.

Amabarabara yo mu gisagara ca bujumbura aba asa neza cane akubuye ari meza, kandi ku mpande haba hariho ivyatsi bisa neza n'igwatsi rubisi hamwe n'ibiti kugira ngo abantu bariko baratambuka bagire agatutu.

Mukigo ndangakaranga c'Ibujumbura ,harimwo ingona Kandi izo ngona zirasohoka mumazi ziba zirimwo ,atari ikiyaga zikaja hanze gufata akazuba ugashobora kuzibona.

Umurima w'ibigazi imeze nkizindi mirima urashobora guteramwo ibindi bintu muruwo murima kandi ibigazi bigakomeza bikura neza kandi nivyo bintu wateyemwo navyo nyene bigakura neza bikamera neza bikaribwa.

Inguge biri mubi koko bimeze nk'abantu bigira amatwi abiri, amaso abiri, amazuru, umunwa, intoki, amaboko abiri n' amaguru abiri kandi n' ukuntu vyicara wogira ngo ni umuntu yicaye kw' ibuye.

Mwi shamba rya Ruvubu hariho ibikoko vy' ubwoko bwinshi muri ivyo bikoko harimwo ingeregere, ingeregere ni iboko bimeze nk'impene mugabo vyovyo nta mahembe bifise kandi vyovyo biranyaruka cane gose kandi bigira amabara yisangije.

Mu kiyaga ca cohoha mu kirundo harimwo ibikoko vyitwa imisambi, imisambi ishaka kumera nk'imbata ,mugabo yoyo ifise amaguru maremare n’umunwa muremure cane, kandi yoyo ifise isuku ryenshi.

Mu ma komine amw'amwe agize igisara ca bujumbura, turabona hamwe hamwe ubona har'isuku ryinshi cane kandi hasa neza, aho hantu usanga hab'abategetsi canke abandi bantu mugabo batari abarundi.

Mu gitondo ca kare cane kuri uwu musi, habonetse imvubu ku nkengera y'uruzi rw'ikiyaga ca Tanganyika. Iyo mvubu yarisa n'iyapfuye, aborozi bari bavuye kuroba bariko barayiraba, barabe nimba boshobora kumenya impamvu yapfuye.

Imbata ziri ubwoko bwinshi hari izo usanga batunga n'izindi usanga ziba ku nzuzi canke ku biyaga izo rero uzibonera ku mabara izo batunga kenshi zifise amabara yera nay'irabura gusa mugabo iziba hanze ku nzuzi canke ahandi ziba zifise n'ayandi mabara.

Hagati mu gihugu hariho ibibanza bitari bwaronke abantu babibamwo ivyo bibanza ubibona yuko hari amazu makeyi n' ibiti vyinshi kubera kera ryari ishamba kandi hashobora kuba harimwo ibikoko vy' ubwoko bwinshi.

Igisagara ca Bujumbura ni igisagara c'ibiyaya. Ni igisagara ata misozi kigira, ivyo ubibona iyo uhagaze hejuru ahantu bita i Bugarama canke i Sare, niho ushobora kubona ukuntu kigizwe n'ibiyaya kandi n'ikiyaga kiraboneka.

Igitegwa c'amashu n'igitegwa kiryoshe cane gutera kubera kirera cane kandi kinyarutse, hama amashu kandi mu kuyapima yuko ari amashu akomeye ameze neza uyumviriza mu bunini bwayo kandi indani usanga asa n'ayegeranye.

Ku nkengera y'ikiyaga muri kino gitondo habonetse igikoko kininiya gishaka kumera nk'ingona, kuko mu maso ntitwahabona neza abarovyi bari bahagiye ari benshi cane ubona ko bariko barashaka kuraba nimba yoba yapfuye canke yagwaye.

Ahantu henshi mu ntarayo hagati mu gihugu amazi usanga bayakura mu myonga rero iyo myonga hari igihe yuzurirwa n'amazi iyo imvura yaguye cane ugasanga umuringoti uza n'ayo mazi warengewe ni yo mpamvu abantu mu kuca kuyavoma barinda guhonyura muri iyo myuzu.

Ibigazi ni ibiterwa bidasa n'ibindi biterwa; vyo ntibikeneye y'uko barinda kubibagara, bishobora kubaho no hasi hakaba hari ibindi vyatsi bihateye canke ibiterwa bindi bihateye. Kandi iyo vyegereye ibarabara naho biratanga agatutu.

Igiterwa c'imyumbati ni igiterwa ushobora gutera ahariho hose, ntibisaba ko igiterwa mu murima w'imyumbati gusa, ushobora no kugitera ahateye ibigazi kandi kigakura kubera gishaka umwavu n'amazi akwiye.

Imirima yegereye ikiyaga catanganyika ni imirima itoshe cane ntigera yuma ntiyigera isa nabi yama imeze neza, kubera ikiyaga ubwaco ca makirikukirayivomerera umwanya wose ibiharage bateye aho hantu canke ibindi vyose babisa neza.

Minani muhira iwiwe nta rupangu yari bwubake imiduga yiwe iyo itashe ishikira kw' ibarabara ushobora kuyibona nubwo uba urenganye kubera nta rupangu afise yaho yoyibika.

Inka z'inzungu zisa neza cane zifise amabara yera n'ayandi asa n'ibivu, iyo nka isa neza cane, ifise amabondo avyibushe cane, ifise no mw'ikamiro ryaho huzuye ubona ko ikeneye gukamwa, kandi iri ahantu hari ivyatsi bisa neza.

Mubiyaga bito bito nka cohoha canke ikiyaga c'inyoni haba hariho inyoni nyinshi ,kand 'izo nyoni ziragira ku mazi hejuru ,hariho nk'imisambi mugabo kandi iyo misambi nokuba iri hanze y'ikiyaga kunkengera yazo kandi hari n'ivyatsi.

MARIYA ROZA aratunze intungwa zitwa impene mugabo mpene ziwe ntabwo azitwara kumusozi kurisha azigaburirira mu ruhungore kandi akazishira n' amazi mu kintu kimeze nki base izo mpene zisa neza.

Ibinyamakuru vyose iyo bigiye gufata amafoto ahantu mwa amafoto haba harimwo izina ryico kinyamakuru nk'akarorero, ubu turabona dufise ikinyamakuru gikuru ca televiziyo y'uburundi cafotoye abantu bari mu kiyaga bari mu gato.

Ipomo zibiri zipomeshwa ibiterwa canke ibitungwa zifise amabara yera ibido zitatu imwe ifise ibara rera iyindi fise ibara ry'umuhondo uzize iyindi ifise imabara ry'umuhondo utazize cane indobo yera.

Inkoko n'ikimwe m'ubitungwa bidakeneye umwungere iyo hageze gufungura, Iyo uyubakiye ahantu hari udutsinga dufise udutoboro dutoya idashobora gucamwo ngo isohoke urayigaburiramwo indani igafungura neza kandi ukayisangaho.

Ku kavunamusase twatembereye mw'itongo ririmwo ibigazi vyinshi, ibigazi mukaba muzi ko babikoramwo amamesa harimwo n'ivyatsi vyinshi vy'ubwoko bwinshi butandukanye kandi hari n'akazuba.

K'umutaga akazuba ari kenshi kaka, amazi yo mukiyaga aba asa n'ubururu abantu bafise ubwato barashobora kugenda gutembera kuko amazi aba asa neza cane, ikiyaga kiba ari ciza cane gutemberamwo.

Ikirere gisa nubururu bivungo hari kumurango, uruhome rufise intsinga hejuru zigenda zirazunguruka rufise hanze ivyatsi biteye bisa nurwatsi rubisi rukagira n'urugondo rw'amashurwe Kandi amashurwe nayo asa n'urwatsi rubisi.

Ingona iri mu kiyaga igice kinini cayo kiri mu kiyaga isohoye umutwe ikaba yasamye cane amenyo yayo arasongoye ikagira namaso arimwo akantu ko hagati gasa n'umuhondo ikagira n'urukoba gwo hejuru rudasa nugwo hasi

Amazu atatu yubatswe mubwoko bwa kijambere, ubona ko atar'amazu yo mukirundi ca cane ,ashobora kuba ar'amazu yo mugisagara, har'abantu bari baje kubaramutsa bagendesha imiduga, abo bantu baje mumiduga ibiri.

Imiti yo mu bwoko butandatu butandukanye hariho ubwoko butatu butandukanye bw'ibinini bacisha mu kanwa n'uwundi bwoko butatu butandukanye bw'imiti bacisha mu mutsi canke mu musoso w'umuntu.

Inzuzi ziri hagati y’amashamba gusa, kubera izo nzuzi kenshi zirabomoka zikabomokera mu mazi, niyo mpamvu ata mihana iba ihari. Kandi amashamba hagatiwe n’izo nzuzi yama atoshe kubera amazi ari muri izo nzuzi.

Imyungu ibiri umwe uteretse kuwundi ifise amabara y'urwatsi rubisi, nay'umuhondo, n'imirongo imanuka Ishaka kwera, iteretswe kukagunira karimwo amabara yera n'umurongo hagati utukura.

Ku kavuna musase mu kiyaga hariyo ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi bifise mu dushurwe twera imbere yaho harimwo imvubu zireremba mu mazi zisa ni zaje kwota akazuba.

Igitegwa c' igiharage mu mwavu wafome kirera neza kiriko kiratangura kwera kiba gifise udushami tubiri canke utubaba i tubiri wo kwibaza ngo nutwo tubabitwonyene tuzovamwo, kandi iyo gikuze kigera amababi meza, kandi menshi.

Andereya na Sirasi bazindutse bagenda gufumbira ibigori vyabo bari barateye kubera baheruka kubibagarira; kandi iyofumbire bayishizemwo n'ifumbire y'uruganda gwa fomi kandi ugworuganda rukaba ruyikorera mugihugu c'UBURUNDI.

Muri kino gihe ingwara z'ibiterwa zaratorew'umuti kubera abahinga baragiye hamwe barashakashaka ingene ibiterwa bigwaye boza barabivuza imiti kama, iyo miti ushobora kuyisanga ahantu hose.

Nkuk'abantu barwara n'ibiterwa birarwara; rero abashakashatsi bararondey'imiti ishobora gufasha ivyo biterwa muburyo bwoku bipompa bivuga ng'uyumusi umurimyi arahiriwe kuko arashobora kurima kand'akeza atakibazo agize.

Wa mwavu bari baregeranirije k'umusozi, uyu musi hagiyeyo abakozi, harimwo abagabo n'abakenyezi bitwaje amasuka kugirango biheko umwavu bazotwara gufumbirisha mumurima igihe co gutera kigeze.

Abantu bakora umwuga w'uburovyi iyo bavuye kuroba, baratahana ivyo barovye, ari amafi canke indagara, hama aamato yabo bakoresheje bakayashira ku nkengera y'ikiyaga, bakayabohesha n'imigozi kugira ntagende.

Ubuhinga bushasha bwaje muri kino gihe bwo kotsa amafi ukoresheje akantu kameze nk'akayungiro gakozwe mu vyuma ugashiramwo hagati ugahiramwo n'indimu hama ugashiramwo ku umuriro ifi zikaza zumutse kandi zimota neza.

Mu kiyaga hariho ibibanza biba biri ku nkengera y'amazi biba vyaramezemwo ivyatsi. Ivyo vyatsi ukanabibona mu mazi ko biseruka hejuru. Kenshi abarovyi baragendayo kugira ngo bashobore kuroba indagara kuko niho ziba ziri.

Kubera umwuga w'uburovyi ari umwuga ukomeye cane mu ntara zabujumbura na rumonge barateguye ivyumba bikanye cane amafi ba rovye kubera ari menshi baca bagenda bakaba barayabitseho imbere yuko bayadandaza kugira ntamere nabi.

Mu barovyi iyo bavuye kuroba ifi ntonto zo m'ubwoko bwitwa indagara barateguye ahantu bazishira hameze nk'imeza mugabo zutuyungiro kugirango zitakaze amazi zihinduke zibe indagara zumye zitandukanwa nambisi.

Imeza yo mubwoko bw'igiti hariko isahani yo mubwoko bwumuzingi ifise ibara ryera, iriko amafi abiri ayo mafi akaba akaranze, hakaba hariko n'udupande tw'indimu hariko n'utubabi dusa n'urwatsi rubisi.

Mu mirima y'ibigori iyo vyeze barabikurako hama ibiti vyavyo bakabisigaho kubera baba bashaka kuzoteraho ibiharage, ibiharage bateraho ni vyabiharage birembera kuri ivyo biti canke vyizingiriraho.

Kukazuba kanimugoroba twaciye ahantu hari ingundu y'ibitoke, iyo ngundu y'ibitoke yari inyuma y'urugo ,kandi uwo murima yaririmwo urabona ko arumurima urimye bashaka kuzohatera ibintu nkeka nk'ibiharage canke ibijumbu.

Urwiri ni ivyatsi bitari vyiza ku mirima. Iyo ruri mu mirima, ruramira ibiterwa, ugasanga vyazitanye. Rero iyo bagiye kurima, kenshi barabanza bakarukuraho bakarukangaza, bakarushira kure, kandi baranarubagarira.

Kenshi mu mirima abarimyi barashiraho ibiti vyibigori basoromye vyumye hagati mu mikobeko kugirango birinde inyoni ntizize kubononera ibitegwa baba bahateye nkiyo bateye ingano, amasaka canke uburo.

Rimwe na rimwe mu mashamba urahasanga amashurwe meza cane; ayo mashurwe nta muntu aba yarayateye, ni amashurwe aba yarimejeje kandi aba ari meza cane. Kenshi na kenshi baragenda bagatora imivyaro kugira baje kuyitera.

Umurima w'ibiraya vyakunze, impamvu tubona kwari ibiraya, ni uko ibiraya mu kwera kwavyo vyerera mu kuzimu udashobora kubibona. Hejuru haza amashugwe y'ico giti cyavyo giteyeko.

Umurima utewemwo ibiraya n'ibitoki uwo murima n'imutoyi biboneka ko yakoresheje amafaranga makeyi yokugura imbuto hamwe nayo kugura umwavu nayo gukoresha abakozi baharimye

Abarimyi bafise imirima yabo ku misozi uyo bashaka kuyirima bayirima mu rugero rw'ingazi, uriko uraruraba wokwibaza ko ari ingazi ziduga ahantu, muga ivyo vyose babigira kugira ngo bikingire inkukuma itwara imirima.

Igiterwa c'ibigori kiri mu mbuto zikunzwe kurimwa cane mu gihugu cu burundi kubera kirwira cane nkaka rorero uratera imbuto zikeya hama ukimbura nyishi igiti kimwe ushobora ku gisangako ibigori bine canke bitanu.

Mu kubagara imirima bakoresha udusuka twitwa udufuni, tuba arudusuka dutoyi cane dutangana n'ari ye amasuka manini ni two tworoshe kubagara ni two dutuma ibiterwa batabirandura ahubwo babica i ruhande neza.

Udupiripiri dutukura, udupiripiri dukunzwe cane gutekwa mu nrya, kubera ukuntu kwatwo tudakara cane baradutekana n'inrya bakadukatagura nka kurya bakatagura ibitunguru kubera ntidukara co kimwe n'utundi.

Gasupari yari yagendanye na bagenzi be mu murimi wiwe aho yateye inyumbati, kandi abona ko iyomnyumbati yakuze cane yariyagiye kubereka uburyo kiyeyomyumbati yakuze, kandi yayiteye kugira ngo na bo babikore iwabo mu mirima yabo.

Abarimyi b'ibigori, iyo bashaka ko ivyo bigori bazobikuramwo ifu, barafata bakabanza bakabihungurura bakabironga, hama bakavyanikira ku tuntu tumeze nk'udusegetera, bakaza baravyimotereza kugira bumve y'uko bitarapfa.

Ipwavoro n’igitegwa k’imeze nk'urutore mugabo indani coco gifise utubuto turababa, kandi kiri ubwoko butatu hari iyisa n'urwatsi rubisi hari iyitukura hari n'iyisa n'umuhondo, kandi iyisa n'urwatsi rubisi n'iyikunzwe.

Abakozi benshi mu murima harimwo imisore n'inkumi n'abagabo n'abakenyezi bariko baragesa ingano kandi bambaye impuzu zamabara menshi barafisemo amagunira n'amahema.

Icamwa c'indimu n'icamwa gikenewe cane ku mubiri w'umuntu ushobora kugikoresha nko mu gihe warwaye inkorora canke warwaye ibicurane canke ufise ikibazo c'ibihere vyo mu maso ukayifata ukayikanya hama ukayisiga.

Ubukwavu ni bimwe mu bikoko batunga, kandi borora, kandi bigwira cane, kandi bifise isuku agakwavu kamwe gashobora kuvyara udukwavu nka cumi canke turenga, kandi ubukwavu bugira inyama ifise akamaro kanini ku buzima bw'umuntu.

Amavoka yo mu bwoko bwa ruhereheri ni amavoka afise akabuto gatoyi indani, kandi ayo mavoka afise ibara ry'umuhondo indani, kandi nta mazi agiramwo indani iyo yariye ameze nk'ikintu mengo n' ubugari.

Amabungo ni kimwe mu biterwa bifise ivyamwa biryoshe cane ivyo vyamwa bikunzwe kuba mu ntara za rumonge n'intara zabujumbura ahandi ntibiba biryoshe co kimwe, naho hantu, kubera isi yaho iba igumye cane.

Abarimyi b'amakaroti iyo bazimbuye kuko aba ari nyinshi cane bazishira mu magunira , ayo magunira ntibayugare bagaca bakoresha udupande . Kugira ngo bashobore kwuzurizako hejuru hajemwo amakaroti menshi kuko baba bimbuye menshi.

Mu ntara zo hagati mu gihugu Hari abagabo bagiye hamwe n'abakenyezi bararima igiterwa c'amavoka ,rero ayomavoka yeze bagiye hamwe umwe wese agira Ayo atahanye mw'igunira Kandi yarakwiye.

Mu kwirinda ko wogwara ingwara zitandukanye utaba uzi abantu benshi iyo bagiye kwamura ama voka barambara udu fukamunwa kubera igiti c'ivoka kiri mu biti cama kiriko udukoko tw'ubwoko bwinshi.

MISAGO uyu mwaka yarejeje cane ibiraya kubera twabonye ivyo biraya vyari mu magunira menshi yera afise n' imirongo isa n' ugwatsi rubisi kandi hejuru yarameze nkaya jishe kugira ngo ntibikoroke mugihe bobiryamika.

Andereya mu burimyi bwiwe bw'ibiti abanza kubitera ahantu hama ahejeje kubitera agaca afata akabishira mudu sashe harimwo n'akavu akaza arabishira ku murongo kugira ngo abantu baje kubigura bashobore kugura imbuto nyinshi.

Abakenyezi bane barashoboye kwiyunguganya barakota umurima uwo murima bawuteramwo ibiraya ubonako ari bitobito mugabo bisa neza ivyo biraya rero vyareze uyumunsi bari bagiye kubisoroma batwaye namagunira baze barabishiramwo yera.

Minani ni umwe mu barimyi bo mu Rumonge barima ivyamwa vyitwa amabungo. Ivyo vyamwa birera cane mu Rumonge kandi biba bisosa cane. Babirima gute ? Akoresha umwavu mwinshi wo mu ruganda rwa FOMI.

Udupiripiri twa bushara n'udupiripiri twera cane kugiti kimwe haba hariho udupiripiri twinshi utoshobora guharura ngo umenye mugabo utwo dupiripiri turababana cane abantu benshi baradukunda kudutekana n'indya kubera ni dutoya kandi turababa.

Ibijumbu bifise ibara ritukura inyuma ni ibijumbu biryoshe cane. Ivyo bijumbu birakunditswe cane mu gihugu c'i Burundi. Kandi ivyo bijumbu indani usanga vyera. Iyo ubifunguye usanga bifise akanovera cane kandi birasosa.

Ibiraya ni ibitegwa vyerera mu kuzimu apana hejuru iyo babisoromye bibavyuzuyeko ivyondo canke ibivu rero bisaba yuko barinda kubihungura kugira babijane mu masoko aho bashobora kubidandaza.

Imyembe mitomito bakunze kwita ngo n'imyembe ya dodo, iyo myembe ifise amabara y'ugwatsi rubisi n'irindi bara rishaka gutukura mugabo ridatukura neza, iyo myembe iraryoha cane, kandi imota neza, kandi irera.

Mw'isoko rya cotebu n'isoko ridandaza ibidandazwa bikiri bishasha nk'amatomati usanga ari amatomati ya soromwe uyo musi canke amapwavoro yose usanga asa neza adasa n'ayahishiye ubona ko yavuye mu murima uwo musi.

Udupiripiri twabushara ni tumwe mu dupiripiri twera cane kandi tugwira kubiti, mugabo kandi n'udupiripiri tubaba cane abantu bakund'ipiripiri gose baradukundaubera turababa kandi tumota neza iy'udutetse.

Impene ziri hagati na hagati mugabo harimwo n'izikuze cane zifise amabara yirabura, izindi zifise amabara yera n'ayirabura, izindi zifise amabara y'ikivu n'ayirabura, nizo bari bashoye uyu musi kw'isoko ry'impene kandi zari zizimbutse.

Kadogo imyumbati yiwe yayirimye kijambere ,iyo myumbati ni minini cane ,ni miremire kandi iravyibushe cane, uyibonye ayifise muntoki urabona yuko azoronk 'umwimbu munini w'imyubati kubera nimba igiti kimwe kizan'imyumbati nkiyo yose.

Umurima w'ibigori vyakuze ubonako ivyobigori vyaronse umwavu ukwiye Kandi ivyobigori bibonekako babibagaye Kandi ivyobigori bifiseko ibigori bitatu canke bine kugiti, bivugango vyarakunze cane.

Gasupari kuri uyu musi uri hejuru muri wa murima wiwe yari yararimye mwo imyumbati yari yagiye gusoroma igikotikoti kimwe yasoromye cari kigirako imyumbati irenga itandatu kandi iyo myumbati yari minini cane ubona ko yakunze.

Mariyaroza ahejeje gutonora ikawa yazironze hama arazironderera ahantu zishobora gukamukira, aho hantu cari ikintu kimeze nkumu segetera ufise amabara y'irabura hama yaciye azisanzaho kugira zume.

Abarimyi bakunze kurima ibiterwa birandarara mu kwera barasiga umwanya hagati y'umurongo umwe n'uwundi, kandi bakabitera ku murongo kugira ngo ivyo biterwa bize bironke aho bikurira, kandi binahemera ntibizitane kugira ngo bimere nabi.

K'umusozi hari inka zibiri zagiye kurisha imwe yarifise ibara rishaka gusa n'ivu iyindi ikagira ibara ry'iryirabura n'ibara ryera ririmwo utuntu twirabura tw'utubara iryo bara ry'irabura niryo ryari rinini.

Uyumunsi bakoze ikivi rusangi imbere y'imuhira kuri wa murima hajemo abagabo bavanzemwo n'abagore, imisore ivanzemwo na bigeme kandi bari benshi kandi baje bitwaje amasuka bose.

Kumusozi hari umurima , abakenyezi batatu barawurimamwo kandi Bose bari bafise amasuka muntoke bariko barakoresha , umwe ntagitambara yari yambaye mumutwe, babiri bari bambaye ibitambara mumutwe Kandi bari bakenyeye ibitenge.

Umurima mwiza w'imyumbati yakunze har'umukenyezi yari yagiye gusoroma imyumbati akoresheje isuka , muntoke ziwe yari afashe ikigozigozi cashoweko imyumbati irenga itanu .

Umurima wamasaka hari hatewemwo igiti cimyembe iriko imyembe itari myinshi ubonako haje abantu mumurima bazogenda bayashe bakagira ico bafungura inzara ntibice .

Minani mu kwiteza imbere kwiwe mubworozi yahisemwo kugura imashine isya ivyatsi, kugira yorohereze ibitungwa bidafungura ivyatsi vy'intumbi kandi nawe bimufashe mukugaburira ivyo bitungwa vyose vyihuse.

Umurima munini cane utewemwo imbuto z'ibigori zisa neza bigaragara ko yabiteye mu gihe c'iyara ryavyo kandi akoresha ifumbire ikwiye, biragaragara ko n'ivyera azokwimbura imbuto z'ibigori nyishi.

Ikigundo c'amateke bakuyemwo iteke rimwe bakarikata ur avyo ukuntu risa indani rirera cane risa neza vyerekana ko ayomateke atarayaraye ayomateke ya suromwe uyu musi ari ho yari akiva mu murima.

N'umurima w'imboga zamashu urabona ko zeze neza cane ,biboneka ko bakoresheje umwavu ukwiye, Kandi isi yari imeze neza ,kandi yuko nimvura yaguye canke boba barahavomereye neza.

Muruhande rumwe rw'umurima basoromyemwo ibiraya , ico kiraya urabonako cashoyeko imbuto zirenga zitanu zibiraya nutundi dutoyi ubonako umwavu utari washitse hasi cane .

Umurima w'ikawa harimwo umugabo afise akayungiro muntoke kari mubwoko bwumuzingi , Ako kayungiro ariko akagosorerako amakawa yasoromye kugirango akuremwo imicafu yoba yasoromanye atabonye .

Mu kaguriro umudandaza yashanje agatambara gatukura hasi agashirako: ibiraya, ibitunguru bitukura, ikaroti, intore zisa n'ugwatsi rubisi, inyanya, umutonore n'isahani y'umunzani wo gupimisha.

Mu ntara zo hagati mu gihugu, hariho intara zifise imisozi myinshi kandi iyo misozi yambaye ibiti, bivugwa ngo ni nk'amashamba. Bifise isi y'amabuye, ayo mabuye kenshi barayasangamwo n'ubutare.

Iyo umuceri weze bawukuye mu murima, haba hasigaye yuko bawutwara bakawanikira ku kazuba kugira ngo wumuke, hama bakanawugosora kugira ngo ibicafu vyose vyoba vyaravanye nawo mu murima bivemwo, bashobore kuja kuwusyesha.

Ingano iyo bazikuye mu mirima, uvugango bazisaruye, barazitahana muhira hama bakazisanza ku kintu nk'igunira canke ihema kugira ngo zumuke, bashobore kuzogenda kuzisyesha bazikuremwo ico bashaka.

Ibiyoba biba bifise ikindi gishiswa c'inyuma utabizi ntavyo womenya rero benshi bakunze kubimenya bamaze kubishishagura bikaranze canke biri ngaho nyene atagishishwa kiriko mugabo hariho n'abandi barinda kubiteka mu mazi biri kumwe n'ibishishwa.

Ibiyoba ni kimwe mu bitegwa bikenera umwavu n'isi nziza kugira ngo bishobore kwera biguhe umwimbu ukwiriye, kubera iyo uzanye umwavu utari mwiza canke ugasanga isi si nziza uronka ibiyoba bikeyi kandi ugasanga umwimbu ntubaye mwiza ngo ushimishwa.

Ikirago gifise amabara yirabura giteretsweko agasorori karimwo ibiharage bingana n' inusu y' ikiro ,ivyo biharage ni umutonore, kandi mu Kirundi umutonore barawukunda cane kuwufungura.

Ku meza y'igiti hateretsweko agasorori gafise amabara ameza muri ayo mabara harimwo ayo ubururu karimwo isoya isoya n'ikimwe mu biterwa bishaka kumera nk'ubushaza mu gabo si ubushaza, kuko yoyo ivamwo ifu.

Igihoke ni igiti gisa neza cane, gifise amabara y'umuhondo n'ayandi ashaka kwirabura ari hagati. Ukibonye wogirango ni ishugwe ryuguruye, gisa neza cane ntiwokwibaza ko kizovamwo amavuta.

Ibiyoba nikimwe mu bitegwa vyerera mukuzimu iyo wagiye kubisoroma nabi ushobora kubisigaza mukuzimu kubera urarandura bisaba yuko ubikora neza witonze bishoboka ugakoresha nagasuka kugira nihagire nakimwe usiga indani mukuzimu.

Imeza yirabura iteretsweko imbuto zigihoke ziri mu gasorori gafise amabara yera. Ibihoke wokwibaza yuko imbuto zazo zishaka kumera nk'imbuto zi nzuzi mugabo iz'ibihoke zifise amabara yera n'ayirabura.

Umuntu afise mu kiganza ciwe ikigundo c'ibiyoba bikiri bibisi biboneka ko yoba ahejeje ku bisoro mu mabuno nyene mugabo yavyogeje, kuko ntavuri bibonekako inyuma, kandi biraboneka ko bino biyoba nivyaribwere neza, kuko harimwo dutoye twinshi.

Muri wamurima wiwe yateyemwo ivyatsi vyo mubwoko bwa tiribusakumu azogaburira ibitungwa vyiwe ashaka kuzorora kuko niyo gahunda yari afise yo kuzokworora ibitungwa vyinshi

Intete z'ibiyoba zakuweko ibishishwa zigaragara ko zakarangishijwe amavuta, kubera ku gatambara bazishanjeko hariko utuntu twirabura, kandi n'izo ntete zagiye zirishushanya kuria ku gatambara.

Mu kaguriro, ikibanza bacururizamwo ibiharage, hari ibiharage vy'ubwoko bwinshi bazanye abacuruza gucuruza, hari n'umunzane wo gupima kuri uwo wese yipfuza kubashorera

Aborozi b'inkoko basigaye bafise ukuntu borora inkoko zikura n'ingoga mu mezi atatu cane abiri. Izo nkoko baba baziteye imiti zikiri imiswi kandi iyo miswi aba ari myiza cane, uyiravye ku jisho.

Abungere b'inka bari kumwe n'abaganga bari batwaye inka ahantu bazivurira, kubera igihe cose ukwezi guheze baraziha imiti kugira ngo zizane amata ameze neza n'imyavu imeze neza ari yo ma se.

Kukavune musase abungure batwaye inka z'ubwoko bwinshi mw'ishamba ryo muruvubu kubera Iryo shamba rifise ivyatsi vyinshi biryoshe Izo nka zoshobora kurisha izo nka Kandi Zarinyishi.

Ingurube ni kimwe mu bitungwa bigoye gutunga cane, kubera kigira umwanda mwinshi, bivuga ngo bisaba ko uguma uyikorera isuku, ahantu iba, canke ku mubiri. Kandi ni kimwe mu bitungwa gifungura ivyokurya vyinshi cane, ntushobora kugiha ibintu bike ngo kigende kitamenye.

Ingurube ni urwo ari igikoko gifise umwanda mwinshi kirafise urundi ruhande rwiza ugo na go se urundi ingurube irimwe mu bitungwa bigwira cane iyivyaye irashobra kuvyara ivyana bigera kuri cumi canke birenga, kandi ifise amabere menshi yo kuvyonsa.

Inka zivanzemwo inzungu n'indundi nizo ziriko zirarisha ahantu hari ubwatsi bwiza cane butoshe, busa n'urwatsi rubisi. Ubibwirwa n'iki ? Kubera inka z'ikirundi zifise amahembe manini ameze nk'ayigisabo.

Abaganga b'ibitungwa barateguye ahantu bashira ibitungwa iyo bashaka kubivura nk'akarorero inka, kandi ba bambaye nodufuka munwa iyo nkinka yagwaye ingwara zisaba yuko imiti bayicisha mu kanwa bayicisha mu kanwa iyo bisako bayicisha inyuma, naho bayicisha inyuma bambaye ibikingirizo.

Inka z'ikirundi n'inka nziza cane kujisho nokubindi vyose, zigir'amabara meza cane adasa n'izindi nka, zikagira n'amahembe ameze nk'igisabo, kandi n'amata yazo araryoha cane ntabwo asangiye n'ayandi mata.

Karori ari kumwe na begenzi biwe babiri, uyu munsi baramutse bakira umuganga w'ibitungwa yari yaje kuraba amasho yabo y'inka z'ikizungu boroye kandi izo nka zari nyinshi cane, zari mu ruhongore.

Inka nk'umuvyeyi uwariwe wese iyo yavyaye ntishaka ko akanyana kayiva iruhande ishaka kuguma iruhande yako iguma ikaraba ikimotereza nako kakaryoherwa kakaguma gashaka kuyiba iruhande.

Iy'ugiye mu cumba babagiramwo abantu mu bitaro , usanga har'abaganga benshi kandi baba bikingiye bambaye ubufukamunwa n'utuntu twudutambara mu mutwe kugira batonona ico kibanza.

Inka iyo zavyaye ziguma i ruhande y'ubunyana bwazo, kubera zibazishaka kuzereka uko zonka uko zifungura uko zibeshaho, kuko ziba zibona yuko ari ubwa mbera ku kanyana kabonye ibintu nk'ivyo kw'isi.

Inka zibiri z'omubwoko bwa firizone bivuga n'inka zizungu ziriko zirarisha ivyatsi vyo mubwoko bw'imbibingo imwe murizo nka ifise amabara yera n'ayirabura ikagira n'uduhembe dutoyi iyindi ikagira amabara yera nayivu

Munzu yiyororero umukenyezi yambaye ikanzu y'igitenge ishushanijweko amashurwe afashe mukiganza ciwe agakwavu gafise amabara yera n'amaso atukura.

Inyoni n'imwe mu bikoko bifise ijwi ritangana nuko zingana, akanyoni kaba ari gatoyi mugabo kavuze ukumva ijwi rirashira hejuru ugasigara uribaza iyo nyoni ukuntu ingana, kandi igira amabara menshi.

Inyoni ni ninini zitwa ibisiga si inyoni dukunze kubona cane ku biti iyo uzibonye ku biti kiba ari ikintu gitangaje cane, kubera zigira hejuru cane hejuru cane mu kirere apana ku biti yahe izina inyoni zegereye.

Inyoni ni kimwe mu bikoko bitangaje cane, usanga ifise amaguru yisa, amababa yisa, umunwa wisa n'amaso yisa cane cane inyoni zifise utunwa tureture iba ifise n'utuguru tureture cane.

Ipfizi y'imbogo ivyibushe isa neza ifise amabara y'uruvuzo ashaka kwirabura ihagazwe ko na kanyoni gafise amabara yirabura nayatukura gahagaze kumugongo ikaba iri mwishamba.

Mw'ishamba hari ivyatsi bisa neza, bisa n'urwatsi novuga ngo ni mu gihe c'imvura. Munsi y'igiti hari inkende yaramye kuri ivyo vyatsi, ubona ko isa nk'iriko iraruhuka, ikeneye n'agatutu kubera hasa n'ahantu hari izuba.

Mu bikoko bifise amaguru abiri n'amaboko abiri inkende uko ingana kose iri mu bikoko vyoroherwa kuduga ku biti kandi mu buryo bunyaruka cane kandi ikaduga ku biti icari cocose idahisemwo.

Mwishamba hari akayira abantu bagenda n'amaguru bacamwo inzovu yariko irakarenganamwo iravye mu mbavu ibona ubwatsi butoshe busa n'urwatsi rubisi iragenda kuburisha, kubera yarishonje cane iyo nzovu yari nini.